Abantwana abancinyane bahlezi emacansini bayenze isigombolozi bagqoke impahla zabo zangekhaya kulobaba njalo lomama obakhangeleyo.

Kumfundo yezinga eliphansi kulomduli owenziwe ngezitina ezibomvu. Emdulwini kulama board amabili okubhalisa. Eyinye yala ma board ilombala oluhlaza, kuthi eyinye ilombala omnyama

Kusesikolo kuzinga lemfundo yaphansi. Abantwana abancane bayadlala bagqoke izembatho zesikolo. Bakhanya bathokozile. Ngemuva kwabo kulemiduli yamaklasi lapho abafundela khona.

Kumfundo yezinga eliphansi abantwana bafundela endlini eyakhwe ngezitina ezibomvu elamafasitela amakhulu. Leyondlu ifulelwe ngamazenge. Phandle kulotshani oluluhlaza lapha abantwana besikolo abadlalela khona.

Abantwana besikolo kuzinga eliphansi, baphakathi kweekilasi. Umduli wekilsi uyenzwe ngezithina ezilombala obomvu. Kulumabhodi ayenzwe ngamaphepha amhlophe abhaliweyo.

Ibhodi leclasini elilombala onsundu, liyenzwe ngesigodo lijekwe ngomnyango oyezwe njalo ngesigodo esinsundu kulelobhodi kulenombolo eziqalisa kumatshumi amabili lanye kusiya kumatshumi amathathu lezinombolo zilengcazelo yazo ebhalwe ebhodini.

Emaclassini kulesithombe somuntu eseziwe ngaplastiki elombala onsundu phakathi kwaleso sithombe kutshengisa amaphaphu kunye lamathumbu

Kusekilasini, kulomduli oyenzwe ngezithina ezibombu. Emdulwini kufakwe ibhodi elimnyama lapha okubhalela khona ngamathitsha. Ibhodi leli libhalwe ngamatshoko amhlophe.

Ewofisini yesikolo kumfundo yezinga eliphansi. Kuletafula elivalwe ngelembu elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye lesitulo esimnyama, phezulu kwetafula kulecompuyutha kunye losiba lokubhala.

Kuphandle komduli wesikolo. Abantwana bayadlala. Kukanti kulomama obambe umntwana. Eceleni kulomduli olezitina ezincinyani, ezibomvu.

Amabhuloku ayisikhombisa ayenziwe ngezigodo asetshenziswa ngabantwana ekufundeni inombolo. Ikanti lamaphepha lawo ayasetshenziswa njalo ukuncedisa abantwana ukuzwisisa kunombolo.

Kuphakathi kwesifundo, esikolo. Kuzinga eliphakathi laphakathi. Utitshala ugqoke ijazii elimhlophe. Umile phambi kwabantwana besikolo, uyafundisa Abantwana besikolo bambethe izembatho zabo zesikolo.

Kumfundo yezinga eliphakathi laphakathi abantwana bafundela ukuthunga kulemishini eminengi umntwana ngomntwana ulomshini wakhe imishini leyi iyenzwe ngensimbi kanye lezigodo.

Owesifazana ongumanjinela uthwele umakhalekhukhweni, wokusakazi ilizwi, omnyama. Ubambe intambo zikagesi. Ugqoke isembatho sokuzivikela ekhanda esilombala welanga.

Kusesikolo kumfundo ephakathi laphakathi endlini yokuhlola . Kulabantwana abane abagqoke izembatho ezimhlophe zesikolo .Baphakathi kokuhlola bonke bakhangele umhloliso lo abawenzayo.

Kulabo dokotela abahlanu bamile bagqoke izembatho zabo ezimhlophe zomsebenzi bagombolozele umzimba womuntu oyenziwe ngephepha elilombala onsundu.

Kusekilasini yamakhompiyutha, abafundi abagqoke izembatho zesikolo bahlezi phansi bakhangele kumakhompiyutha abo. Umbalisi umile ugqoke ijazi elimhlophe.

Abesilisa labesifazane bemfundo yezinga laphezulu bayadidizela. Baluka amakhanda abantu. Kulomtshina njalo osetshenziswayo, otshisa inwele ukuthi zibe zinhle.

Phambili kwesikolo semfundo yezinga eliphansi kulebhakane elikhulu elilombala omhlophe eliyenzwe ngensimbi . Leli bhakane liceciswe ngamaluba elombala etshiyetshiyeneyo labhalwa ibizo lesikolo kunye lenombolo zesikolo.

Abafana ababili bayenza icourse yokufundela ukunusela insimbi. Bagqoke izembatho zabo zobunjinela, njalo batshisa insimbi.

Kusemfundweni yaphezulu abafundi abagoqela abafana asebekhulile bayenza umsebenzi wezandla bayadweba imizila kukanti ke kulabanye abahambahambayo besenza labo imisebenzi etshiyeneyo.

Abantwana besikolo bemfundo yaphezulu amantombazana amabili kunye lojaha oyedwa basendlini yokufundela bagqoke izembatho ezibavikelayo lapho besebenzisa imitshina eyehlukeneyo

Abafundi abayisikhombisa abenza uhlelo lokukanikwa kwezimota . Bavule imota eluhlaza bayayikangela. Eceleni kwabo kulamansondo amnyama.

Kusendlini yesikolo lapho okufundelwa khona ukusebenzisa amakhompuyutha abantwana besikolo okugoqela amankazana kunye labafana bahlezi phambi kwamakhompuyutha amnyama.

Kusendlini yokufundela abafundi aseba khula khulile abagqoke izembatho zesikolo babuthene phambi kwethuluzi etshingisa imfanekisa etshiyeneyo yezinto ezitshiyeneyo umuntu engabe efisa ukuzihlolisisa kabanzi

Abantwana besikolo abayisithupha .Bahlezi ekilasini phambi kwama computer .Bagqoke izembatho zesikolo okugoqela amayembe amhlophe .Bavale lamakhala kunye lomlomo ngamalembu amhlophe .

kusesikolo endlini lapho abantwana abafundela khona imisebenzi etshiyeneyo yezandla abantwana bagqoke ingubo zesikolo ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka kulamatafula kunye lemitshina yokusebenzisa

Kusemfundweni yaphezulu .Untombazana oyenza i course yokuluka inwele lokunakelela ubuhle . Ubambe ikhanda lomunye untombazana ozodinga ukuncediswa kulokho .Inwele zaluntombazana zimnyama tshu .Ikanti lobuso buyabukeka.

Kusendlini yokufundela abafundi abatshiyeneyo bahlezi babheke amabhuku aphambi kwabo. Kulomunye wabafundi eceleni kwakhe ufake ithulusi lokubalisa inombolo.

kusendlini enkulu yokufundela kwezemfundo yaphezulu amantombazana amabili amile phambidlana kwentambo zikagesti balalele isikhulumi sikhuluma.

Kusekilasini kuzinga eliphakathi laphakathi abafundi abangamantombazane abayisificaminwe mbili bahlezi ekilasini bagqoke amayembe amhlophe leziketi eziluhlaza okwesibhakabhaka ababili baphakamise izandla.

Kusesikolo endlini yokubalela, kumfundo ephakathi laphakathi. Umntwana wesikolo, oyinkazana uvule ibhuku. Eceleni kwakhe Utitshala wakhe wedilisa. Uyamchasisela okuphakathi kwalelobhuku.

Abantwana besikolo kuzinga eliphansi sebetshayisile esikolo bangena emoteni elombala omhlophe. Bagqoke amayunifomu emidlalo alombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Abanye njalo bahlezi eceleni kwesango lesikolo.

Abantwana besikolo bagqoke izembatho zesikolo. Abafana bagqoke amayembe amhlophe lamabhulugwe alombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kukanti amankazana agqoke amayembe amhlophe, leziketi ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Bamile babayisiqumbi. Phambi kwabo kulamatitshala ayisithupha.

Ibhodi elimnyama, libhalwe ngombala omhlophe. Liphambi kwekilasi lapho okufundela khona abantwana, kumfundo, yezinga eliphakathi laphakathi.

Kusesikolo kuzinga eliphakathi laphakathi kokutheni abantwana besikolo kunye lamatitsha abo. Abantwana besikolo bagqoke izembatho zesikolo, bayenze isigombolozi. Phakathi kwabo kulamatitsha.

Abafundi abafundela ubunjinela baphakathi kwegumbi lesikolo bathwele insimbi bayazihlanganisa bagqoke amajazi abo obunjinela emakhada bafake ingwane lokuzivikela engozini ezilombala welanga

Kusekilasini kumfundo yezinga eliphakathi laphakathi utitshala uthwele ugodo umile phambi kwebhodi elephepha elimhlophe elibhalwe ngepenseli eluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantwana besikolo kuzinga eliphakathi laphakathi, bahlezi emabhentshini ayenziwe ngensimbi kunye lezigodo ezilombala onsundu. Bagqoke izembhatho zesikolo okugoqela amayembe amhlophe kunye leziketi kumbe amabhulugwa alombala onsundu okhanyayo.

Kuseklasini abafundi bahlezi phansi, balalele, bagqoke izigqoko zesikolo. Ngemuva kwabo kulebhodi elimnyama lapha okubhalelwa khona ngamatshoko amhlophe.

Kulezindlu ezimbili sokufundela izitina eziyakhe imiduli zalezozindlu zibomvu eyinye yalezo zindlu ilophahla olobomvu ikanti eyinye ilophahla oluluhlaza okwesibhabhakala.

Kuphandle komduli wesikolo lapha okufundela khona abantwana. Phakathi kwalomduli kulezihlahla eziluhlaza ezinde ezibukekayo kukanti eceleni kulomgwaqo.

Phambi kwesikolo esiyakhwe ngezitina ezibomvu kulomgwaqo lapho okuhamba khona abantwana besikolo eceleni komgwaqo kulotshani oluluhlaza kunye lezihlala ezinkulu eziluhlaza.

Abantwana besikolo abangamantombazane bathwele izikhwama bagqoke izembatho zesikolo. Abanye babo bavula ibhasi bafaka uzikhwama.

Abafana besikolo abathathu bahamba emgwaqweni bonke bagqoke izembatho zesikolo okubalisela amayembe amhlophe kanye lamabhulugwe alombala oluthuli.

Kuseklasini kule bhodi eluhlaza elibhalwe ngetshoko emhlophe, eceleni khona lapho kulesitulo esibazwe ngesigodo kanye lensimbi ezilibhokisi lapho okugcinelwa khona izinto ezitshiyeneyo zasesikolo.

Umduli wesikolo ulombala oluthuli kunye loluhlaza okwesibhakabhaka. Ufanekiswe uphawu lwesikolo. Ikanti eceleni kwawo kulezihlahla eziluhlaza

Phakathi komcimbi omkhulu esikolo ngani ngoba kulabanye abagqoke izembatho zokuqeqetsha kukanti kulabantwana besikolo abagida ingoma zesintu begqoke izembatho zesikolo

Kusendlini yabantwana besikolo, kumfundo yezinga eliphezulu. Kulezicathulo ezimnyama, kunye lezimhlophe, kunye lezinye ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kulezigubhu njalo ezintathu.

Kukweyinye yezindlu zabantwana besikolo kumfundo yaphezulu. Kulomubheda wokulala letafula. Kube lezitulo ezimbili lapho abantwana abahlala khona lapho bebala amabhuku.

kusendlini enkulu yokufundela kumfundo yezinga eliphezulu kulamatafula alombala omhlophe kunye lezitulo zesigodo phambili kule bhodi elinye lakhona lilombala oluhlaza elinye lilombala omhlophe

Kusendlini lapha okuhlala khona abantwana abesikolo kulemibheda emibili elezembatho ezimhlophe kuzomuba lalapha okungcinelwa khona impahla okulezigodo ezinsundu

Uphahla lwemfundo nkulu iyunivesithi of Rwanda ilophahla olubukekayo oluyenzwe ngombala oluthuli. Ephahleni kulophawu olubhaliweyo olutshengisa abantu ukuthi izambuzi zitholakala ngaphi.

Ikhasi lebhuku litshengisa umfanekiso wemfundonkulu yeUniversity of Rwanda. Eyakhiwe yapendwa ngombala omhlophe. Itshengise njalo abesifazane ababilli ababalayo kunye lomunye owesifazana osendlini yokubala.

Phambili kwendlu yokufundela kuzinga lemfundo yaphezulu kulamabhodi wokubhalela amathathu elilodwa lilombala omhlophe kukanti amabili akhona alombala oluthuli.

Imiduli yendlu yemfundo yaphezulu iyakhiwe ngezitina ezibomvu ezincinyane. Ipendwe ngombala oyimpunga. Ilezivalo ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Indlu yamabhuku kumfundo yezinga eliphezulu kulabhuku atshiyeyeneyo amakhulu lamancane aphakathi kwamashelufu alombala omhlophe.

Indlu yokufundela kuzinga eliphezulu inkulu ilezitezi ezinhlanu iyakhiwe ngezitina ezibomvu yasipendwa ngependa eluthuli.

Iwofisi yamatitshala kumfundo yaphezulu ilamatafula lezitulo okwenzwe ngezigodo ezilombala onsundu. Amafasitela avalwe ngamalembu ukuvalela ilanga ukuthi lingangeni phakathi.

Kwenye yezindlu zabantwana besikolo kumfundo lezinga laphezulu kulombeda omncinyani kunye letafula lezitulo ezimbili izitulo letafula kuyenziwe ngensimbi kunye lezigodo

Kusendlini yokufundela, kumfundo yaphezulu umfana uhlezi esitulweni uyabala kulezitulo ezilompala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye le bhodi elimhlophe

Kumfundo yezinga laphezulu kulezihlahla ezinengi eziluhlaza. Kunye lo tshani oluluhlaza. Eceleni kulendlu elombala omhlophe. Elamafasiteli akhanyiselayo. Eceleni kwalendlu kule nsimbi ezinde ezimbili.

Yindlu enkulu yokufundela lapha abantwana besikolo abafundiswa khona ukusakaza emsakazweni , lendlu yokufundela ilesivalo esibomvu okwegazi phambi kwaso simhlophe kukanti sibhalwe ngamabala aluhlaza .

Umbalisi umi phambi kwabantwana besikolo abathathu, kulamantombazana amabili lo jaha oyedwa umbalisi uyafundisa phambi kwabantwana besikolo kule lephuthophu phambili le wayithi bhodi yokubhalela.

Yindawo lapho abantwana besikolo abathola khona isikhathi sokuthi bahlale phansi baphumule baxoxisane labangane babo, kulendawo lapho abadlela khona kuzoba lendawo lapho abahlala khona bexoxisana labangane.

Kusendlini yokufundela kumfundo nkulu abafundi bahlezi phansi bathule balalele utitsha omkhulu efundisa bahlezi phezu kwesitulo eziluhlaza.

Abafundi abagqoke amajazi amhlophe bahlezi bakhangele isibukeli sezinto ezincani esingeke sizibone ngawethu amehlo bayahlola kuthi abanye abafundi bamile babukele.

Isakhiwo sensimbi esiphakemeyo, esifulelwe ngamazenge, eceleni kwaso kulezihlahla eziluhlaza kunye lotshani obuluhlaza, okuletha umoya omuhle ebantwini.

Kuphakathi kweyinye yezindlu ezitholakala kufundo yaphezulu. Kuleshelufu lapha okugcinwa khona amakha emihlobo etshiyeneyo. Amanye ngamakha okugcoba umzimba, Amanye ngamakha okusebenzisa ekanda. Kukanti amanye ngamakha okuthi umuntu anukelele emzimbeni.

Phambili kweyunivesithi, kulegedi elikhulu eliyenziwe ngensimbi, njalo liyakhanyisela. Ngemva kwalo kulesihlahla esikhulu esiluhlaza egedini njalo kulendlu encinyane lapho okuhlala khona olindayo.

Umduli wesikolo semfundo yaphezulu, uyakhwe ngezitina ezibomvu eceleni kwalowomduli kufakwe iphepha elitshengisa uphawu lalesisikolo, eceleni njalo kulewindi elikhanyiselayo.

Umbalisi wase Rwanda Poly Clinic e-Kitabi umi phambi kwabantu. Ukhuluma ngempilakahle yabantu, ukhuluma ngokuthi abantu kumele bazivikele kanjani emikhuhlaneni engahlasela amaphaphu.

Kuphakathi kwesakhiwo semfundo yaphezulu. Kulezigqoko ezendlalwe phezu kotshani ukuthi ziwome. Kube lezindlu ezitshiyeneyo lapho abantwana abafundela khona.

Kukumfundo yaphezulu. Kulabafundi abatshiyeneyo abahlezi phezu kwezitulo. Phambi kwabo kulezikhulumi ezinhlanu ezihleziyo zikhulumisana lalabo bafundi.